Kuqakathekile ukubana abantwana abancane bahanjiswe esikolo bayefunda bathuthukiswe ukuze balungiselele ikusasa labo. Ukuze njalo bakwanise ukuthola imisebenzi.

Kuqakathekile ukuhambisa abantwana abancane ezikolo ukuthi bayofunda lokuthi balunguselele ikusasa yabo lokubana bazithuthukise ezifundweni

Umntwana engazalwa ehlale isikhathi engaba seleminyaka embili noma emithathu uyaqalisa ukuhamba esikolo labanye abantwana, eqalise ukufunda izinto ezitshiyeneyo, efunde imbala efunde lokubhala.

Abantwana nxa sebeyenelisa ukuhamba lokukhuluma , lokuya ngaphandle bayaqalisa ukuhanjiswa esikolo lapha abazabe befundiswa khona ukubhala lokwenza izinto ezehlukeneyo.

Abantwana nxa bengahlamba ezikolo ukuyafunda kulezingwalo ezitholakala ezikolo ezibanika ulwazi ngezifundo ezitshiyeneyo njalo kulendawo lapho okuhlala khona amabhuku lapho abantwana ababalela khona.

kuqakathekile ukubana abazali bahambise abantwana baba ezikolo ukuba bayofunda ngoba ngalezinsuku sokudingakala abantwana babe lolwazi nge technology

Kuqakathekile ukubana abantwana abasakhulayo behanjiswe ama Primary ukubana bayefunda beqeqeshe badlulele bahambe esecondary lasema university.

Kuqakathekile ukubana abazali bahambise abantwana babo ezikolo. Bayefunda labanye abantwana. Bafunde ukuphilisana labanye abantwana, njalo bafunde inhlonipho.

Izikolo lapha abantwana abafunda khona kumele kube yindawo ehlanzekileyo ukuba abantwana bengatholi imikhuhlane lamagcikwane kuqakathekile ukuba kube lendawo eyeneleyo.

Abantwana nxa bengahanjiswa esikolo bathola ulwazi ngezinto ezitshiyeneyo. Bayafunda ngamabhuku, bayafunda ngezemidlalo bayafunda ngokwenzakala umhlaba wonke jikelele.

Ababalisi nxa befundisa abantwana emaprimary kumele babafundise izinto ezinengi ezitshiyeneyo .Babatshengise Imifanekiso njalo bafunde langethekhinoloji.

Ngalezi insuku sokukuhle kakhulu ngoba sokulezikolo ezindaweni ezinengi. Abantwana sebenelisa ukufinyelela ezikolo njalo lezikolo kubhadalwa imali enganeno.

Abantwana kuqakathekile ukubana behanjiswe uzikolo ukuze babe lekusasa enhle ukuze bakwanise ukuthola lemisebenzi ezindaweni ezitshiyeneyo

Kulezi insuku sokukuhle kakhulu ngoba sokulezikolo ezinengi njalo ezitshiyeneyo ukuba abantwana bahambe ukuyafunda njalo lezibhadalisa imali enganini.

Ezikolo lapho okufundela khona abantwana kumele kube lendawo zokuhlala indawo zokubhalela lomoya kumele ube ngumoya ohlanzekileyo lendawo kumele ihlanzeke.

Kuqakathekile ukubana abazali bahambise abantwana babo ezikolo bayefunda kanye labanye abantwana bafunde bathuthuke njalo balungiselele ikusasa labo ukuze bekwanise ukuphila

Abantwana nxa besezikolo bafundiswa izinto ezinengi kakhulu bafundiswa ukuziphatha bafundiswa ukunakekela abanye bafundiswa lezindlela abangakwanisa ukuzincedisa ngazo empilweni zabo.

Esikolo abantu bahamba besiyafunda izinto ezitshiye tshiyeneyo, abantu bayafunda ukubala isikhathi, umuntu uyafundiswa ukuthi isikhathi sibalwa njani lokusebenzisa izinto ezinye ezitshiyeneyo.

Kuqakathekile ukubana ezikolo kubelezambuzi lapho abafundi abazincedisa khona nxa bephathekile njalo lezozambuzi kumele zihlale zihlanzekile njalo zilephunga elihle.

Ezikolo kulemithetho okumele ilandelwe ngabafundi. Indlela okumele baziphathe ngayo lendlela okumele baphathe ngayo abanye abantwana. Ngalokho abantwana bayakhohlwa, kumele kufakwe amaphepha emdulwini abhalwe zonke izinto okumele abantwana bazenze.

Abantwana besakhula bafunda ukuzenzela ibhora labo lama phepha. lokuthi bakwanise ukuthi bazidlalele bazijabulise. Leli bhora lenziwa ngezinto ezinengi amaphepha lezintambo bebophe ukuze ibhora liqine.

Kuqathekile ukuthi abantwana bahambe ezikolo bayefunda ngezinto ezehlukeneyo. Kulezi insuku izinto sezitshintsha sezisebenza ngethekhinoloji, ngakho kuqakathekile ukuthi abantwana bahambe beyofunda babe lolwazi olunengi.

Ezikolo kuqakathekile ukuthi kube lezindlu zokuzikhulula ukuze abafundi nxa bayabe sebephathekile bakwanise ukuya ezindlini zokuzikhulula njalo lezi zindlu kumele zihlale zihlanzekile njalo zilephunga elihle.

Abantwana abancane ezikolo bafundiswa ukubhala lokudweba izinto ezehlukeneyo njalo baphinde bafundiswe lembala ehlukeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bezikolo bancedisane ezikolo. Laba abangakwanisiyo bancediswe yilaba abenelisayo ukuze bonke baphumelele ezifundweni zabo, kungabi lomunye osalela emuva.

Abantwana ezikolo bafundisa izinto ezihlukahlukeneyo. Kulabo abasezingeni eliphansi bafundisa ukudweba izinto ezitshiyeneyo. Bafundise lemibala ehlukehlukeneyo.

Abafundi emayunivesithi bafunda ukuzimela, ukuphatha isikhathi sabo kanye lokuthatha izinqumo ezifaneleyo. Lokhu kubalungiselela impilo yangaphandle kwesikolo.

Izikolo zesecondary zifundisa abafundi ukuziphatha kuhle, ukuhlonipha abanye kanye lokuba lothwalo wemfanelo. Lokhu kubalulekile ngoba kwakho ubuntu obuhle ebantwini.

Ngalezi insuku abantwana ezikolo sebefunda ngethekhinoloji. Lokhu osokwenza umsebenzi wababalisi ube lula, ngoba abantwana sebefunda befundiswa yithekhinoloji.

Ezikolo abantu bayafundiswa ukusebenziza imitshina etshiyeneyo okumele bayisebenzise emsebenzini yabo, babe lolwazi olunengi.

Ezikolo sekukuhle kakhulu ngalezinsuku ngoba sekulezinto lemitshina eminengi encedisa abafundi ukubana baqeqetshe ezifundweni zabo ngendlela efaneleyo.

Abantwana ezikolweni bayafundiswa ngaBabalisi, njalo nxa bangafundiswa bayaphiwa imisebenzi okumele bayenze ukuze kubonakale ukubana bafundile.

Ezikolo ezisemazingeni aphezulu abafundi bafundiswa ukusebenzisa imitshina lezinto ezehlukeneyo abazazisebenzisa emsebenzini yabo.

Ezikolo kulezi nsuku abantwana abahlali kuphela balalele umbalisi kodwa labo bayathola ukubana batshengise lokhu abakufundisiweyo ngumbalisi

Ngalezi insuku abantwana sebefundiswa ngethekhinoloji okwenza umsebenzi wababalisi ube lula ngoba ithekhinoloji isisenza umsebenzi omkhulu.

ama university ngalezinsuku abantwana bafunda nge technology kuphela ngoba sokugcwele i technology endaweni ezinengi njalo kumele abebelolwazi.

Kulezinsuku ezikolo abafundi abasafundi ukubhala kuphela kodwa sekulemisebenzi yezandla abangayenza ukuzincedisa ukuthola imali.

Ezikolweni kulezi insuku abantwana abasafundi okwamabhuku kodwa, sebefunda imisebenzi yezandla engabancedisa ukuthola imisebenzi, imisebenzi enjengokwakha, imisebenzi enjengokupheka.

Kulezi insuku ezikolo akusafundiswa amabhuku kuphela abafundi besefundiswa imisebenzi abangayenza ngezandla imisebenzi enjengokupheka lokhwakha izinto ezitshiyeneyo.

Ezikolweni ezisezingeni elingaphezulu abafundi bayafundiswa indlela imtshina abazayisebenzisa emsebenzini yabo esebenza ngayo, lendlela enakekelwa ngayo, lendlela elungiswa ngayo.

Abantu ngeke beyenze imisebenzi efananayo njengokuba ngodokotela lababalisi. Abanye bayenza kuhle emsebenzini yezandla ngalokho bayahamba ezikolo beyefundela ukwenza imisebenzi yezandla njengokwenza izitulo lokunye okunengi.

Omama kweminye imizi njengoba bengenelisi ukuhamba emsebenzini ngenxa yokuthi bayabe begcina abantwana bayathola ithuba lokufunda imisebenzi yezandla abangayenza noma behlezi ezindlini.

Umntwana nxa efunda kulezinsuku ithekhinoloji isiyenze kwabalula ukuthi nxa befunda bebale emabhukwini baphinde njalo bathole ithuba lokubona izinto abazibala emabhukwini mathupha.

Abodokotela ezifundweni zabo bayafundiswa izinto abahlangana lazo nxa sebesebenza ezibhedlela. Bayafundiswa imikhuhlane etholakalayo bafundiswe lokusebenzisa imitshina yezibhedlela.

Kulezifundo ezinye okuthi nxa abafundi befunda kudingakala ukuthi bagqoke amayunifomu afaneleyo ukuze bezivikele ezingozini abangahlangana lazo.

Ababalisi nxa befundisa abantwana ezikolweni bayenza umfanekiso bethi nxa sebeqedile abantwana labo bayenze lokhu abakufundiswe ngumbalisi ukuze bekwanise ukuthi babambe abakufundiswayo.

Kuhle ukuthi abantwana bahambe esikolo bayefunda labanye abantwana. Bafunde ukwenza izinto ezitshiyetshiyeneyo, bafunde lokwenza imisebenzi yezandla engabanceda phambilini empilweni zabo.

Kuqakathekile ukubana abantwana bahanjiswe ezikolo bayefunda babelolwazi lokwenzakayo emhlabeni babelolwazi nge technology leyo esisetshenziswa kulezinsuku.

Abantwana kumele bahanjiswe ezikolo ukubana bayefunda izinto ezitshiyeneyo, bafunde ukuziphathakahle, bafunde ukusebenzisa isikhathi sabo bafunde lamabhuku.

Otitsha badlala indima enkulu kakhulu ekufundiseni lasekuqondiseni abafundi. Banceda abafundi ukuthi baqonde izifundo zabo futhi babakhuthaze ukuthi basebenze nzima.

ezikolo kulendawo ezitshiyeneyo kakhulu kule ndawo lapha abafundi abafundela khona, kulendawo lapha abadlela khona njalo kwezinye izikolo kule ndawo lapha abahlala khona lendawo lapha ababala khona.

Abafundi ezikolo bafunda ukubambisana labanye ngokwenza imisebenzi yeqembu imidlalo kanye lezinye izinto zezikolo. Lokhu ukuncedisa ukuthi bathuthukise ubudlelwano.

Kuqakathekile ukubana abantwana bezikolo bevakatshele emalibrary ukuze babale amabhuku abanika ulwazi ngemfundo zabo ezitshiyeneyo

Izikolo sesecondary zibalulekile kakhulu empilweni yabantwana ngoba yizo ezilungiselela ikusasa labo kulesisigaba abafundi bathola ulwazi olujulileyo kanye lama khono azabanceda empilweni yabo.

Abantwana ezikolo bathola ulwazi olunengi kakhulu abafundi ngokwamabhuku kuphela bafunda ukuhlonipha bafunda ubuntu bafunda ukuzinakekela njengabantu bafunde lendlela zokwenza imali.

Kuqakathekile ukubana abazali bahambise abantwana babo ezikolweni ukuba bayethola ulwazi njalo bazilungiselele ikusasa labo ukuze bakwanise ukuthola imisebenzi.

Ezikolo kulezingwalo ababalisi abazisebenzisayo ukufundisa abantwana, lezingwalo ezisetshenziswa ngabafundi ukubala lokubhala abakufundisiweyo ngababalisi babo.

Kulabantu abavakatshela izikolo besiyancedisa abantwana, bekhulume labantwana bebancedisa bebabonisa indlela yokuthi beyenze abafuna ukukwenza empilweni beyenze lemsebenzi abafuna ukuyenza sebekhulile.

Ezikolweni kulababalisi abatshiyeneyo, abafundisa izinto ezitshiyeneyo. Kulabanye abafundisa ngezenombolo, labanye abafundisa ngezempilakahle, abanye abafundisa ngezokuthunga, abanye abafundisa ngezokulima.

Abantwana ngaphandle kokufunda izifundo esikolo bayafundiswa imidlalo njalo bayahamba beyeyenza imincintiswano lezinye izikolo .

Abantwana esikolo nxa sokumele bahambe esikolo sebebuyela esikolo bathathwa ngamabhasi ebathutha lempahla zabo ebasa ezikolweni.

Ezibhedlela kulendawo lapha okuhlala khona omama abalindele ukubeletha. Bahlala lapho isikhathi sabo sokubeletha sizesifike. Lapho bayabe behlolwa ngamanesi labo dokotela.

Abantwana nxa besezikolo bayahlala babelemhlangano labathungameli besikolo betshelwe ngokwenzakalayo esikolo ,betshelwe lemithetho okumele bayilandele nxa besesikolo

Esikolo kuqakathekile ukuthi abafundi babelezindawo zokuhlala lezindawo zokubhalela. Izitulo zabo kumele zihlaleke kuhle, abantwana benelise ukuhlala njalo benelise lokubhala.

Kulezikolo ezehlukeneyo kulezikolo lapha abantwana besikolo abahamba behlale khona bebuyele emakhaya izikolo sezivaliwe, lezikolo lapha abantwana abahamba ukuyafunda besebe buyela ezindlini.

Ababalisi ezikolo nxa befundisa bayabhala emdulwini izinto zonke abazifundisayo ukuze abafundi bakwanise ukuzwisisa njalo babhale emabhukwini besebezibalela ngesikhathi sabo

Ezikolo abantwana bengafunda kuyafika isikhathi sokuthi bebhale imihloliso ,nxa bebhala imihloliso bahlala ngendlela yokuthi ungeke ukwanise ukubona umsebenzi womunye.

Ezikolweni ezisezingeni elingaphezulu kulezindawo ezehlukeneyo lapho okufundela khona abafundi lalapho abafundi ababalela khona lapho abafundi abathola khona ukudla.

iYunivesithi iphinda inike abafundi izifundo ezibancedisa ukuthuthukisa ulwazi kanye lokuthola izixazululo ezintsha ezinkingeni zomphakathi.

Imfundo ephezulu ivula amathuba amanengi emisebenzi ngoba abantu abafundileyo bathandwa kakhulu emsebenzini lokhu kusiza ukuthi umuntu athole umsebenzi ongcono.

Ezikolo kumele kutholakale lapho abafundi abangakwanisa khona ukuzincedisa, njalo beqeda ukuzincedisa kube lezindawo lapho abageza khona izandla ukuzivikela emikhuhlaneni.

Imfundo ye yunevesiti iqakathekile kakhulu ngoba inika abafundi ulwazi olujulileyo. Lokhu kuba lungiselela ukuthi babe ngabaqephetshi emsebenzini yabo.

Amayinivesithi abafundi bafunda ukucabanga ngokujulileyo lokuhlaziya izinto ngendlela eqondileyo. Lokhu kubasiza ukuthi baxazulule inkinga ezinzima.

Iyunivesithi ihlanganisa abantu abavela kuzindaweni ezitshiyeneyo okwenza abafundi bafunde amasiko ayehlukeneyo futhi bathuthukise ubudlelwano.

Kuqakathekile ukubana abantwana ezifundweni zabo bengacini eSekhondari kuphela, kodwa bedlulele ngaphambili. Befunde emaYunivesi ukuze kubelula ukuba bathole imisebenzi endaweni ezitshiyeneyo.

ngalezi insuku umsebenzi usulula ezibhedlela ngoba sekulemitshina encedisa ukuhlola lemtshina encedisa ukulapha lemtshina encedisa ukubona imikhuhlane esemzimbeni yabantu

Izikolo ezinjengama yunivesithi lamasecondary , abafundi balezindawo lapho abanikwa khona ukuthi bahlale bezinakekele khona balale khona. Lezinye izinto ezitshiyeneyo.

Abezimpilakahle esikolo bayafundiswa ukunakekela abagulayo ukusebenzisa imithi lokulapha abagulayo. Njalo bayafundiswa lokusebenzisa imitshina yesibhedlela.

Kuhle kakhulu ukuthi abantwana bahambe ezikolo bayefunda izinto ezitshiyetshiyeneyo ezikolo ukuze bekwanise ukuthola imsebenzi njalo besebenze kahle emsebenzini yabo.

Indawo lapho okufundela khona abantwana esikolo kumele kube lezindawo zokuhlala lezindawo zokubhalela njalo kumele kuhlanzeke njalo kumele kubelendawo lapha umbalisi abhala khona ebhalela abantwana akufundisayo.

Abantu bahlezi balalele umlungu ebafundisa. Abanye ngabesifazana, abanye ngabesilisa, mhlawumbe ubafundisa ngeze thekhinoloji.

Ngalezi insuku sekulezikolo ezinkulu ezakhiwe zaba zinkulu ezokufundisela abantwana besikolo ikakhulu lezi ezabantwana abasezingeni elingaphezulu yibo abafundela kulezi zikolo.

Kulezindawo lapho abantu abahamba khona besiyabala izingwalo ezitshiyeneyo njalo besiyaboleka bahambe bayobala lezo izingwalo emakhaya. Basebezibisela.

Abantu abakhulu kwezemfundo bayahamba ezikolweni besiyahlola ukuthi ezikolweni abantwana banikwa imfundo ezifaneleyo , ezikwanileyo ezibenza bakwanise ukuthi bahambe beyethola imisebenzi ngaphandle.

Izikolo kumele ziyakhelwe lapho okuhlanzeke khona lalapho abantwana besikolo abavikeleke khona, lapho okungeke kukwanise ukungena amasela kumbe abantu ababi.

Indawo lapho okuhlala khona izigulane kumele ihlale ihlanzekile ngazo zonke izikhathi. Ukubana izigulani zingabambi eminye imikhuhlane.

Kuqakathekile ukubana ababalisi baphiwe ukudla ezikolo ukuze kungabi lenhlupho ezinjengendlala lokudinwa nxa befundisa abafundi.

Abantu nxa bengagula kungaziwa ukuthi yini ebahlupha emzimbeni bayahamba esibhedlela bathathwe igazi. Igazi lakhona libeselihanjiswa lifakwe emtshineni kubesokubonakala uhlupho olusemzimbeni yabo.

Ezikolo kulendawo lapho okuhlala khona amabhuku , lapho abantwana besikolo abahamba khona besiyaboleka amabhuku lawo kumbe bebale lawo mabhuku khonapho.